Abantu abahlala emaphandleni benza izinto ezinhle ezibukekayo. Bayakha amathala lapho abafaka khona imiganu bengaqeda ukugezisa. Izitsha zingageziswa ziyachaywa ukuze ziwome bengakazibuthi bazibeka endlini.

Abantwana besikolo labo bayahlatshwa amajekiseni okuzivikela imikhuhlaneni. Nxa sebethe kwatholakala kulomkhuhlane omemethekayo esikolo bayahlatshwa amajekiseni okuvikela.

Abaphathi bogaja lwezempilakahle bayayingena imihlangano ekuseni, emini ntambama bezama kukuphuma lamasu angabalungiselela ikusasa yabantu. Lapha bayabe bezama ukudinga indlela abangavikela ngayo imikhuhlane lokulapha labo asebethole leyo mikhuhlane

Uyabobotheka umtwana nxa ephethwe ngumzali wakhe. Abantwana bayajabula nxa bephilile bangaguli. Bazali liyakhuthazwa ukugcina abantwana ngendlela efaneleyo bevikeleke emikhuhlaneni.

Ukuhlanzeka kuqakathekile empilweni zethu asihlanzekenini kuqala ngawe geza izandla ngaso sonke isikhathi njalo woba kwazi indlela eqondileyo eyokugeza izandla.

Kulezi insuku sebezivikela abezempilakahle lokho bakwenzela ukuthi bangatholi imikhuhlane etshiyeneyo evela ezibhedlela kumbe ebuya lezigulane.

Uba lesineke umongikazi nxa esebenza labantwana abancane uyathatha ithuba lakhe lonke eyenze umsebenzi wakhe ngobunono obukhulu ukuze umntwana engalimali.

Kuyahlolwa umkhuhlane esibhedlela. Umama lapho engatholakala elawo umkhuhlane uyanikwa imithi engamlapha.

Uyakhuthazwa uzulu ukugeza izandla nsukuzonke abezempilakahle bathi amangcikwane amanengi atholakala ezandleni zethu

Esigabeni kwande ukuba lenhlelo ezitshiyeneyo ezabaphathi bogatsha lwezempilakahle bayaphuma beyengena ezigabeni lezi bencedise uzulu ngoba inengi bayehluleka ukuya emtholampilo.

Impilakahle yabantwana iyaqakathekiswa nsukuzonke kumele kubonakale ukuthi abantwana abancane badlala ukudla okwakha umzimba badlala imidlalo ebayakha imizimba.

Asigezeni izandla ngomuthi obulala amagcikwane. Izandla zethu zibamba izinto ezitshiyeneyo. Zihlala zilamagcikwane. Geza nxa uphuma esambuzini, geza ungakabambi ukudla . Asihlaleni izandla zethu zihlanzekile.

ijekiseni ihlatshwa nguye wonke umuntu ogulayo kungaba ngomdala kumbe omncanae siyathola umongikazi behlaba abantu abadala engalweni kumbe emlenzeni

Bomama abalabantwana kuyadingeka ukuthi lilalela nxa odokotela belinika izeluleko ngendela okumele linakelela abantwana kumele sinanzelele indlela esiphatha ngayo abantwana ngekhaya

Asekhona amabhakane afakwa endaweni ezitshiyeneyo. Engafakwa ezibhedlela, ezitaladeni kumbe ezikolo. Asitshengisa indlela okumele siziphathe ngayo ukuze singabambi eminye imikhuhlane.

Ngumsebenzi wabezempilakahle ukudingisisa imikhuhlane etshiyeneyo esibulala omdala, omncane kanye lesalukazi ngokwaso. Bayahloma laba bantu bagqoke izigqoko zokuzivikela nxa sebesenza umsebenzi wabo.

Sebephuma abezempilakahle beyedinga izigulane duze lemakhya azo. Bayafika badinge indawo eligceke bafake itende yabo bakhankase ukuze izigulane zibuye zizodinga ukuphila.

Kukhona ogqoke izembatho eziyisibhakabhaka uhlatshwa ingalo ijekiseni . Ijekiseni leyi ngeyokumvikela emkhuhlaneni we khovidi.

Kuleminye imikhuhlane ethelelwana ngomoya abezempilakahle bengaphuma ekusebenzeni bayafafazwa imithi ebulala lamagcikwane angabe enamathele empahleni zabo

Imithi ithathwa ngendlela ezitshiyeneyo, eminye iyahlatshwa ingene ngejekiseni kubekhona njalo eminye ethontiselwayo emlonyeni wabantwana. Ikakhulu umuthi ovikela umkhuhlane wabantwana owepolio, uyathontiselwa emlonyeni.

Ukuze sivikeleke emkhuhlaneni esibhahile umhlaba wonke jikelele, asinathenini amanzi ahlanzekileyo. Nxa kungela impompi eziphuma amanzi ahlanzekileyo asiwabiliseni sibulale amagcikwane.

Asibakhuthazeni abantwana abancane ukuqakatheka kokugeza izandla, izandla nxa uphuma esambuzi zigeze ngamanzi agelezayo ungagezi ngamanzi ahleziyo phansi

Ezempilakahle ziyadingeka indawana yonke emhlabeni jikelele. Uzulu uyazama ukugqugquzela ezempilakahle emazweni wonke atshiyeneyo.

Abantwana abancane nxa besenza izifundo zabo bayajabulela ukuqamba impendulo eziqondileyo. Umbalisi engabuza umbuzo bayaphakamisa izandla nxa bekwazi impendulo.

Umuntu wonke ulelungelo lokuthola impilo kwezempilakahle kungabe ngowesilisa kumbe ngowesifazane, kungabe ngumntwana kumbe umuntu omdala

Ulwazi kalupheli njalo abantu bakhaliphile sebelakho ukwenza indlela ezilula ezokugeza izandla ikakhulu emaphandleni okungela mpompi khona.

Amanzi ayimpilo kufanele siwalondoloze ngaso sonke isikhathi singadlalisi amanzi nxa engekho ekukhondawo lapho esingawathola khona.

Abezempilakahle bayaphuma behambe emakhaya okuhlala khona abantu lapha kuthiwa ngezempilakahle ezifinyelela abantu bayabahlola imikhuhlane etshiyeneyo babancedise.

Abezempilakahle bagqoke amajazi ayisibhakabhaka bamile kukhanya ukuthi kukhona okukhulunywayo bakhuluma ngenqubela phambili.

Abantwana badinga ukufundiswa indlela yokuphatha kuhle amanzi, asilondolozeni amanzi ngoba eligugu nxa ufuna ukunatha sebenzisa inkomitsho unganathi amanzi ngezandla empompini.

Ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi uzulu kumele athole amanzi ahlanzekileyo .Sezifakiwe impompi zamanzi indawo yonke ukuze bengahlupheki amanzi

Ijekiseni ikuhlungu kuye wonke umuntu. Siyakhe sithi abantwana bayakhala , abanye bagijima bebale. Ngomuntu omdala uyabuzwa ubuhlungu. Nxa ehlatshwa ijekiseni uthola esenyukubalise ubuso.

Wonke umuntu uyaludinga usizo lwempilakahle .Engabe sekhulile esele nwele ezimhlophe .Nxa ethe waphatheka emzimbeni wakhe kuyadingakala ukuthi ehambe emtholampilo .

Kuyajabulisa ukuthola indawo elamanzi ahlanzekileyo. Uyakhululeka umzali, kungaba ngubaba kumbe umama nxa abantwana bethola amanzi ahlanzekileyo esigabeni.

Abezempilakahle bancedisa umntwana othwele amanzi ekhanda kuyabonisa ukuthi bayathanda abantwana njalo abafisa basebenzise amanzi ahlanzekileyo.

lukhona ugatsha lwezempilakahle olukhangela impilo yomntwana wonke umhlaba wonke jikelele ugatsha lolu kuthiwa yi UNICEF

Ukunakekelwa kwabantwana abancane kwenziwa amazwe onke omhlaba jikelele. Lapha bayabe bekhuthaza abazali benika abantwana ukudla okwakha umzimba.

Amanzi aphuma empompini ahlanzekile avalelwe akula amagcikwane angenayo phakathi singawathatha lapha amanzi asiwahlaliseni endaweni ehlanzekileyo.

Amanzi ayimpilo, UHulumende uzamile ukuthenga izigubhu kanye lamagabha angasetshenziswa ngabafundi nxa besesikolo ukufaka amanzi. Uyakukhuthalela UHulumende ukulungisa impilakahle yabantwana.

Bayafundiswa ezikolo abantwana ukugeza izandla. Asibafundiseni langemakhaya. Sibagqugquzele ukuthi bengaphuma esambuzi abageze izandla. Okunye okuqakathekileyo nxa begeza izandla yikuthi abanikane amathuba. Kugeze umuntu oyedwa ngesikhathi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukugeza izandla. Kabenze udwendwe bageze ngamunye ngamunye. Nxa bengageza bebanengi kanje ,kufana lokuthi abenzanga lutho ngoba amagcikwane awomunye ayeqa ayengena komunye.

Ikhona imota ehamba ibhoda incedisa abantu abalemikhuhlane yengqondo. Iyafika imota leyana ime endaweni uzabona izigulani kumbe labo abalezigulane lezi endlini sebesondela eduze

Umkhuhlane wengondo ungahlukumeza noma ngubani emhlabeni ngakho asibasekeni ababulawa ngumkhuhlane wengqondo sibahambise ezibhedlela bayethola usizo.

Sebebanengi abantu abaphambana umkhumbulo sihlangana labo ezitaladini behamba bengcolile kumbe behamba bekhuluma bodwa.

bayanda elizweni abantu abaphambheneyo enqodweni lowo ngumkhuhlne obuhlungu kakhulu ngoba umuntu onjalo uyabe engasaboni okubi akuyenzileyo usengahamba enqunu engabonicala

Sebekhona abaze mpilakahle abahamba besiyafunda baqeqetshe. befundela imikhuhlane yengqondo. Laba bathola ulwazi olujulileyo lokwelapha kumbe ukuncedisa abantu abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo.

Bayazithanda izifundo abantu . Ubathola sebethe gwaqa baqaphisa indlebe sebefuna ukuzwa ukuthi kumayelana ngani . Zona izifundo zabezempilakahle ziyajabulisa.

Uzulu uyalimukiswa ukuthi engahlukumezeki engqondweni, uyalimukiswa ukuthi nxa kukhona okumkhathazayo athole umuntu oseduze laye bakhulume

Izibhedlela ezinengi sezisakhiwa zibenkulu njalo zihlanzeke phambi kwezibhedlela kuba lotshani obuqunywayo bubenuncane bube buhle ukuze abantu bahlale

Abakhangela ngezemigwaqo sebethuthukisa imigwaqo yabo. Sebefaka amabhakane atshengisa ukuba indawo ethile itholakala ngaphi. Abezempilakahle bayafaka betshengisa ukuthi isibhedlela esilandelayo kungabe ngesincane kumbe esikhulu sitholakala ngemva komango onganani.

Sezikhona indlela zokuncedisa abantu abagogekileyo ukuze benelise ukuhamba. Uhulumende uyazama ukuletha inqola abangahamba ngazo. Inengi lalezinqola sebesenelisa ukuhamba ngazo bodwa bengafuqwa

Lapho okuhlala khona izigulane esibhedlela kuhlala kuhlanzekile. Ekuseni bayabuya abahlanza indawo bendlule ingubo befake ezintsha.

Ezibhedlela kumbe emakilinika bayenza imihlangano abezempilakahle laba phathi balezi ndawo imihlangano le iyabancedisa ukulungisisa okunye okungahambi kuhle esibhedlela.

Nxa abantwana engazalwa ekukhuleni kwabantwana bayahanjiswa esibhedlela besiyahlolwa belinganiswa njalo esikalini ukuthi isilinganiso sabo sihle yini bakhula kuhle na.

Zikhona izikhali ezingcedisa abantu abagogekileyo ukuhamba bayangcediseka ngokubamba izikhali lezi ngezandla zibasekela ekuhambeni kwabo

Bomama asikhuthaleleni ukuyabelethela ezibhedlela. Kuqakathekile empilweni zethu kanye lempilweni yengane ezincane, ziyathola ukuhlolwa nxa zibeletha.

ungangena esibhedlela usiyabeletha wenelise ukubeletha uyithwale ingane ezandleni lokhu kuyajabulisa umzali kakhulu bayajabula omama nxa sebethwele abantwana

Ngemva kokufundiswa abafundi esibhedlela babalethuba lapho abajabula khona bethokoze ukuze bekhiphe izinhlungu kumbe imicabango eminengi engahlukumeza ingqondo zabo

Abezempilakahle bayancedisana ukunikana ulwazi ngendlela okumele bancedise ngayo izigulane udokotela uyancedisa o mongikazi ukuthi kumele baphathe njani izigulane

Abezempilakahle bengakahambi emsebenzini yabo, bengakaqeqetsheli lo umsebenzi, baqala benze izifundo ezitshiyeneyo, izifundo ezibalungiselela umsebenzi wabo.

Ulwazi alupheli, bayakhuthazwa abezempilakahle ukuqhubeka bebala njalo bengena kunethi bedinga ulwazi lwezempilakahle. Iyaqhubeka iguquka imitshina kubuya elolwazi oluphakemeyo.

Abalomkhuhlane wetshukela sebencedwa ngabezempila kahle bayenza iviki eligweleyo bebhoda bekhankasa bebatshela indlela abangalimuka ngayo labangazivikela ngayo kulo umkhuhlane wetshukela.

Akhona amalunga asekela uhulumende ngezempilakahle. Amalunga lawa ayancedisa kukhankaso oluba khona ezigabeni ezihlukeneyo bekhuthaza abantu ngokuqakatheka kwezempilakahle.

Ngesikhathi somkhuhlane we covid19 uzulu wonke wayekhuthazwa ukuhlahlwa ijekiseni evikela umkhuhlane lo. Baphepha abantu abanengi abahlabayo amajekiseni.

Abezempilakahle nxakhona uhlelo abalwenza bayabhala kumabhakani kumbe kukhankaswe kumabona kude lakumaradio ukuthi kulohlelo oluzabakhona sizahlaba amajeseni avikela umkhuhlane onje kusukela mhlaka bani kusiya kumhlaka bani

Elizweni laseRwanda kungaba khona umkhuhlane omemethekayo ugcwale indawo yonke abezempilakahle bayabiza umkhankaso bechazele abantu ngalo umkhuhlane indlela otholakala ngayo lendlela ongavikelwa ngayo.

Abezempilakahle bayakhankasa belimukisa umphakathi. Batshela umphakathi ukuthi nxa kulomkhuhlane wophepha kumbe umkhuhlane wokugodola ungasebenzisi amaphilisi abulala amagciwane, umkhuhlane lo uthelelwana ngomoya awuthelelwana ngezibungwana.

Izibhedlela kumele zakhiwe lapho okulomgwaqo khona, lokhu kwenza kube lula kuzigulane ezisuka endaweni ezikhatshana ukuze zithole indlela zokuhambisa ezilula.

Aseqakathekiswa amalungelo abantu ezibhedlela. Sekufakwa indledlana zokuhambisa ndawana yonke, ukuze abengenelisi ukuhamba, abahamba ngemitshina benelise.

Zikhona izimota zokuhambisa ezibhedlela. Izisebenzi zidingelwe izimota lezi ukwenzelukuthi zenelise ukuthwala imithi besuka endaweni ezitshiyeneyo benelise njalo ukuhamba befike ngesikhathi nxa kulemihlangano kumbe imikhankaso.

Uthola bematasa esibhedlela akuhlalwa phansi omunye uyabe ebambe isigulane esihlaba ijekiseni, omunye njalo ebambe ugwadlwana efundisa isigulane bonke uthola besenza imisebenzi etshiyeneyo.

Udokotela uyanceda izigulane. Bayajabulela ukubona umsebenzi wabo uthuthuka. Nxa umntwana esehluleka ukuhamba, engamelapha udokotela uyamelula inyawo amncedise ukuthi ahambe.

Ezibhedlela lapho okulala khona izigulane. Bayalungisa imibheda yakhona befake ingubo ezihlanzekileyo. Ngemva kwalokho , bayazama njalo ukuthi bevule amafasitela kungene umoya.

Sezikhona izibhedlela endaweni ezinengi uthola ezinengi zifulelwe ngophahla oluyisibhakabhaka ezibhedlela lezi sithola amaflag awaleli lizwe ephapha emoyeni

Bengahlala okwesikhatshana abezempilakahle bayafundiswa njalo ngoba ulwazi lwabo luya luguquka kusiya ngesikhathi ngakho kwande ukuba lemihlangano lapho abathuthukiswa khona ngolwazi.

Indawo ebalulekileyo engadingwa ngabantu emphakathini kuqakathekile ukuba ibelebhakane emgwaqweni ukuze izivakatshi lezihambi zibekwazi ukuthi zitholakala ngaphi .

Inengi iminyani etholakala ezibhedlela ngoba amawindi ehlala evuliwe. Ngakho sebabona kungcono ukuthenga amanethi bewafake ukuze izigulane zisebenzise.

Umkhuhlane womfutho wegazi ophakameyo usuhlasela omama abakhulileyo abanengi abantu abangomama bengafika iminyaka engamatshumi amane bandise ukuhlaselwa yilo umkhuhlane.

Ezibhedlela kuyatholakala izihlalo eziba phandle lapho abantu abalinda khona bemelelana ngamunye ngamunye nxa ethe wangena phakathi.

Sezakhiwe izibhedlela sezinengi elizweni ezibhedlela lapha kubakhona indawo elomthunzi lapho okufakwa khona izimota.

Zikhona izibhedlela kanye lamakiliniki emaphandleni, uhulumende uzamile ukuthuthukisa ugatsha lwezempilakahle ilizwe lonke jikelele.

Zikhona indlela ezinengi eziqanjiweyo eziqeda ukukhuphuka kwegazi natha utshwala obulutshwana kumbe unanzelele ungahlali uzondile unanzelele njalo ungabi lomzimba omkhulu.

Ikhona imikhuhlane ebangela ukuthi umuntu acine esesiba yisigoga ekuqaleni uyabe usizwa ubuhlungu kodwa wenelise ukuhamba kancane kancane.

Sekulemikhuhlane eminengi etshiyeneyo elimaza isikhumba somzimba. Uyathola umuntu esequbukile umzimba wonke ungasakhangeleki. Kudingakala ukuthi umuntu angazithola ekusimo esinjalo ahambe emtholampilo.

Abantu abaphathekileyo emzimbeni bayahamba emtholampilo bayehlolwa. Akukhethelekile ukuthi ubulawa yisitho esingaphakhathi kumbe esiphandle. Isikhona imitshina ehlolayo zonke izitho zomzimba.

Ungabe usizwa ubuhlungu yini esiswini kumbe ngaphansi kwesisu? Abanye bazwa ubuhlungu esinyeni bayakhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane.

Isiminengi njalo isitshiyene imikhuhlane eminye imikhuhlane iyabangela ukuthi isikhumba somzimba silume kakhulu uthole umuntu ehlala ezenwaya njalo nje

Imikhuhlane yamathambo iyahlolwa ezibhedlela udokotela uyananzelela ukuthi ithambo liphunyukile kumbe likhumukile edolweni.

Abezempilakahle nxa belapha isigulane isikhathi esinengi bayancedisana. Lokhu kwenza umsebenzi wabo ubelula kakhulu. Uthola kulabodokotela ababili kube njalo labomongikazi.

Ikhona imikhuhlane elimaza amehlo abantu. Uyathola ilihlo selitshintshile umbala sekukeyinye into emhlophe phakathi kwalo uhle ubekwazi ukuthi umkhuhlane lo uqalile

Nxa uphathekile emzimbeni ungacabangi kakhulu .Ungahlali wedwa izikhathi ezinengi .Gijimela esibhedlela uyethola usizo kuzakuncedisa .

Isigulane sithathwa igazi. Igazi leli lizahanjiswa e"lab" lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo ukuze kutholakale ukuthi isigulane sibulawa kuyini.

Udokotela nxa ethatha igazi lesigulane uyagqoka izigqoko zokuzivikela ezandleni ukuze engacithekelwa ligazi lezigulane

Kulekhabothi egcwele imithi eminengi lapha endlini okuhlolelwa khona imikhuhlane. Imithi le yiyo abayisebenzisayo nxa behlola imikhuhlane egazini lomuntu kumbe emthambisweni wakhe.

Kubalemitshina etshiyeneyo emalebhu lapho abahlola khona imikhuhlane, kube njalo lebhakane lapho abanamathisela khona imilayezo kumbe izikhumbuzo ezidingakalayo.

Umtshina osebenza elebhu lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo, umtshina uyahlanzwa ngaso sonke isikhathi ngemva kokuthi usebenze.

Emalebhu lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo ikhona imithi abayisebenzisayo imithi le ithengwa ibe semambodleleni amakhulu ngoba izasebenza okwesikhathi eside.

Ezindlini okuhlolwa khona amagcikwane emikhuhlane etshiyeneyo kuba lempompi yokugeza izandla. Lokhu kungoba ezibhedlela bayakuqakathekisa ukuhlanzeka. Kube njalo lamagabha amabili lapho okujikwa khona izinto ezingasadingakali. Kubakhona okujikwa izinto ezicijileyo njengamajekiseni.

Umtshina ohlola izifo ezitshiyeneyo esibhedlela. Umtshina lo uyenza kube lula umsebenzi wabo dokotela ngoba sebekwazi ukuthi isigulane siphethwe kuyini.

Ezindlini zokuhlola imikhuhlane kulemitshina eminengi etshiyeneyo, imitshina le kuqakathekile ukuthi siyihlalise ngendlela eqondileyo ukuze ingafi.

Endlini yokuhlolela imikhuhlane etshiyeneyo kulomongikazi ogqoke iyunifomi elombala oyisibhakabhaka wagqoka lengwane ekhanda kanye lezandleni wavikela.

isigulane siyathathwa igazi nxa owezempilakahle ebathatha igazi uyazivikela ngokgqoka ezandleni bengathathwa igazi leliyana liyahanjiswa ema lab ukuya hlolwa imikhuhlane etshiyeneyo

Umtshina uyatshengisa isitho somuntu saphakathi. Nxa ehlutshwa ngamathambo kumbe ehlutshwa ngathumbu atshileneyo engafakwa emtshineni kuyakhanya uhlupho olumkhathazayo.

Isikhona imitshina eqakathekileyo etholakala ezibhedlela. Abasebenzisa imitshina le bayakhuthazwa ukuyisebenzisa ngonanzelelo olukhulu.

Kutholakala imitshina etshiyeneyo ezindlini okuhlolwa khona imikhuhlane. Imitshina leyi iyaphathisa imikhuhlane ihlolwe kuhle.

Igazi liyahlolwa esibhedlela, yilo elitshengisa ukuthi umuntu ugula ebulawa yiwuphi umkhuhlane. Nxa lisiyahlolwa igazi leli lihamba lithwelwe kahle lifakwe endaweni eqandelelayo ukuze lingahlobi.

Uzulu uyakhuthazwa ukunatha amanzi ahloliweyo amanye singawathenga ezitolo kuthi njalo amanye singazenzela emakhaya siyawabilisa amanzi amagcikwane efe.

Udokotela ukhangela umfanekiso wesifuba somuntu emtshineni uhlola umkhuhlane wofuba kumbe umkhuhlane olimaza amaphaphu

Omama bengabeletha abamntwana kulilungelo lomntwana ukuthola impilakahle. Asibahambiseni ezibhendlela abantwana beyehlatshwa amajekiseni azabavikela imikhuhlane ethelelwana ngomoya kanye leminye ethelelwana ngendlela ezehlukeneyo.

ezibhedlela sebehlolwa imikhuhlane kusetshenziswa imitshina nxa ubulawa yisifuba ukhwehlela uphepha olomileyo bayakuthatha umfanekiso esifubeni sakho otshengisa ukuthi amaphaphu akho adlekanga yini

Uchago lukamama luqakathekile emntwaneni, omama bayakhuthazwa ukuthi bamunyise abantwana abancane. Umntwana omunyayo ukhula kuhle, kahlaselwa yimikhuhlane eminingi.

Kulilungelo lomuntu wonke lomntwana ulelungelo lezempilakahle. Abantwana nxa bengezwa kahle singabahambisa emtholampilo bayathola imithi ezabasilisa.

umama engahamba esibhedlela ayobeletha kuyavumakala ukuthi ubaba amlandele ayomvakatshela ambone ukuncedisana ekukhuliseni abantwana kuyinto enhle kakhulu obaba asincediseni omama

Bayafundiswa omama abalabantwana abancane indlela zokunakekela abantwana ukuze bengabi lemkhuhlane. Bengagula abantwana bayahanjiswa ezibhedlela.

Ngemva kokubelethwa abantwana abancane bayahlolwa, benikwe imithi kungaba ngamajekiseni kumbe bethontiselwe emlonyeni ezabavikela emkhuhlaneni ehlukumeza abantwana abancane.

Inengi lezisebenzi ezitholakala emtholampilo ligqoka impahla ezilombala wesibhakabhaka kulezi nsuku sezikhona izigqoko zokuzivikela njalo abazigqoka emakhanda kanye lasemakhaleni.

Imithi iyahlaliswa phakathi kwebhokisi, ukuze nxa abafundi besiya dlala imidlalo behambe bethwele ibhokisi leli. Kungaba khona olimalayo kumbe ogulayo bayamlapha bengamusi emthola mpilo.

Kulezikhali ezi kungamelanga ziswelakale izibhedlela. Nxa isigulane sifika kulesikhali esokuhlola ukutshisa kwesigulane. Kumele sihlale sikhona. Kulesinye njalo isikhali esokuzwa ukutshaya kwenhliziyo yesigulane. Laso akumelanga ziswelakale.

Sezinengi izikhali ezisebenza esibhedlela. Izikhali ezincedisa odokotela zibuye njalo zincedise izigulani. Asiziphatheni kuhle zivikeleke kumagcikwane wonke atholakala esibhedlela.

Izikhali kanye lemitshina okutholakala esibhedlela kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile. Nxa kuhlanzwa kumele kusetshenziswe imithi ebulala amagcikwane.

Izikhali ezisebenza esibhedlela ikakhulu kubodokotela bamazinyo abasebenzisa lezi zikhali ukukhipha amazinyo kuzigulane. Abahlali behlanzile izikhali lezi.

Zikhona izikhali ezisetshenziswa yilabo abaqamukileyo amathambo. Izikhali lezi zitholakala emtholampilo ukuze zihlanganise amathambo aqamukileyo.

Ngeke uyiqende imitshina ezingcwele ezibhedlela kulezi insuku okufunakalayo sekululwazi ebantwini abayisebenzisayo yona isiminengi okwamagama imitshina

Imitshina ezibhedlela iyathuthuka iyanda nsukuzonke kusiya ngokukhula kolwazi oluba khona emhlabeni kuba lula ukuthi imitshina le isetshenziswe.

Zikhona izigulani ezehluleka ukuhamba ngoba sezigula kakhulu sezikhona iqola zokuhambisa ezibhedlela siyafakwa isigulane sifuqwe kumbe sizihambele sodwa.

akhona amagabha atholakala ezibhedlela lapho okulahlelwa khona incekezaa kuqkathekile ukuthi phandle kwala amagabha kufakwe i sign etshengisa ubungozi ukuze abantwana bengadlalisi okutholakala phakathi

Imitshina kanye lezikhali ezisebenza esibhedlela. Ziyabhalwa ukuthi zisebenzani. Nxa kungezifakelwa a amanzi umuthi ongamanzi uyabhalwa isilinganiso.

Izikhali zesibhedlela zilamavili ukwenzela ukuthi nxa bethwele izinto ezinzima kubelula ukufuqa imibheda izinqola ezokufakela imithi zonke zilamavili.

Ikhona imitshina ehlola ukutshisa kwesigulane kumbe ukuqanda kwaso. Isigulane esitholakala sitshisa kakhulu kuyabonakala ukuthi siyagula ngempela.

Imitshina isisenza umsebenzi ophakemeyo isihlola ibonise ingaphakathi yomuntu kukhanye ukuthi umuntu ubulawa kuyini.

Soluthuthukile ulwazi lwezempilakahle. Uhulumende useyidingile imitshina yaba minengi ezibhedlela. Impilakahle iyaqakathekiswa esizweni lesi.

Zinengi izikhali esisetshenziswa esibhedlela okuqakathekileyo yikuthi singazisebenzisa sizifake kuhle ukuze zigcinakale kuhlezisebenze izikhathi ezinengi

Udokotela uyasebenzisa imitshina ukuthi abone lokho okukhathaza isigulane. Umfanekiso wesigulane kuyaphuma. emtshineni konke. Lezitho zangaphakathi ziyanonaka

Odokotela bamazinyo basebenzisa izikhali ezitshiyeneyo zikhona izikhali ezisebenza ukubamba amazinyo nxa bekhipha izinyo elibolileyo nxa besebenzisa izikhali lezi kumele bazihlanze zingabi lamagcikwane

Isikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Odokotela nxa kukhona abangakuzwisisiyo ngomkhuhlane ophethe isigulane. Bayabhala phansi bebuze kulowo mtshina ubaphendule.

Imitshina yezibhedleka isiminengi kakhulu. Ngakho sekudingakala ukuthi abasebenza ezibhedlela bathole ulwazi olugcweleyo olokusebenzisa imitshina le

Itshiyene imitshina esebenza emtholampilo njalo ingumpala otshiyeneyo. Sithola umtshina oluhlaza usetshenziswa indlela ezitshiyeneyo ukulapha izigulane.

isikhona imitshina encedisayo ezibhedlela eminye yakhona mincane imitshina le kodwa yenza umsebenzi omkhulu uyayidelela ma uyikhangele ngamehlo

Sebananzelela ukuthi imitshina yalezinsuku iyasinda ayiphakamiseki. Ngakho abalungisi bemtshina sebabona kufanele ukuyifaka amaviri ukuze umuntu ofuna ukusebenzisa umtshina awudonse kumbe awufuqe.

Eminye imitshina esebenza esibhedlela isebenzisa ugetsi kuqakathekile ukuthi nxa ingasebenzi ikhitshwe emdulwini kagetsi.

Izikhali ezisebenza esibhedlela zifanele zigcinwe kahle izikhali lezi akumelanga zitshiywe zimanzi ngoba zingarusa beseziqamuka

Isekhona imithi, iyelapha uphepha olutshiyeneyo. Ungakhwehlela komile esifubeni sakho. Ukhona umuthi ongakulapha. Kumbe ube lophepha, olubuthakathaka.

Amaphilisi ayimibala etshiyeneyo. Sibalawo amhlophe, kuthi eceleni abe lombala oyisibhakabhaka. Abekhona njalo alithanga, kuthi eceleni kube lombala obomvu.

Odokotela bengathola imikhuhlane emizimbeni yabantu bayadingisisa indlela ezingenziwa ukuqeda imikhuhlane le. Isikhona imithi elungiselelwe abantu abakhathazwa yikutshiseka phakathi kwenhl isifuba sabo esikuthi yisulungulela.

Isikhona imithi encedisayo abantu abehluleka ukugaya ukudla kuhle esiswini. Ungathola uqumbelene hamba uyedinga umuthi ozakuncedisa.

Abantwana abancane, sebelawo owabo umuthi owokukhwehlela. Imithi eminengi eyabantwana, iyabe ifanekisiwe phandle umfanekiso womntwana omncan.

Abalohlupho ngamehlo sokutholakale umanqoba . Nxa ubulawa ngamehlo, engabe eluma kumbe ekhala inyembezi hamba uyethenga umuthi lapho okuthengiswa khona imithi yokuthontisela emehlweni.

Aseyimihlobo eminengi amaphilisi ayenziwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo ungakhangela phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ukuthi ngubani oyenze lowu muthi kumbe lawo maphilisi.

Umuthi wabantwana kumele ube ngumuthi wamanzi abazayenelisa ukuwunatha nxa kungaba ngamaphilisi kuba nzima ukuthi abantwana beginye iphilisi isikhathi esinengi.

bakhona abalegazi elilutshwane emzimbeni wabo kuyadingeka ukuthi bethole imithi ezabancedisa asekhona amaphilisi angezelela igazi emzimbeni

Imithi iyatshiyana .ukutshiyana kwayo sikubona phandle kwembodlela . Bayande ukufaka amaphepha alembala otshiyeneyo njalo bebhale izinto ezitshiyeneyo .

Umkhuhlane wophepha uyahlasela labantwana abancane. Abezempilakahle bakubone kufanele ukwenza imithi eqondiswe nta ebantwaneni abancane.

Amaphilisi okuzwa inhlungu atholakala ebadaleni ikakhulu ngenxa yokuthi kunzima ukuthi umntwana omncane anathe amaphilisi sebenzelwa imithi engamanzi eyokunatha eqeda ubuhlungu.

Imithi yalezi insuku iyafakwa phakathi kwamabhokisi ehlukeneyo. Amanye amabhokisi abalombala omhlophe lo yisibhakabhaka kufanekiswe njalo imizila eyimibala etshiyeneyo.

Imithi isiyimihlobo etshiyeneyo ifakwa ezimbodleleni ezehlukanisiweyo ngemihlobo yazo, ikhona imithi eba sezimbodleleni ezincani imithi le isebenza ukuhlatshwa amajekiseni.

Akhona amaphilisi okuthiwa yi ayibhupulofeni amaphilisi lawa awabumisi ubuhlungu emzimbeni. Nxa usizwa ubuhlungu ungawanatha uyaphaphama.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo. Wona ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza njani. Akhona anathwa ekuseni, emini lantambama. Kubekhona anathwa kanye ngelanga.

Asemanengi amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo sebekwazi ukuthi asemanengi abawalungisayo ngakho bayabhala phandle ibizo lomkhuhlane.

Imithi etshiyeneyo ebaphakathi kwamabhokisi kwabhalwa isilinganiso ukuthi umuthi wakhona ngumuthi onganani. Okuqakathekileyo yikusebenzisa umuthi lo indlela efaneleyo.

Isiminengi imithi yokukhwehlela njalo itshiyene ibe khona njalo eyekhanda nxa utshaywa likhanda. Imithi le iyenziwa ngezinto ezitshiyeneyo, bayabhala ngaphandle kwamabhokisi abayilungisayo ukuthi yenziwe ngani.

Umkhuhlane woqhuqho obangelwa yizibungu esizithi yiminyane, usubhahile ezindaweni ezinengi. Iminyane zihlala kakhulu lapho okulotshani obude khona ngakho isikhona imithi esingayinatha ukuze sivikelwa kule imikhuhlane

ubuhle bemithi yakulezi insuku kumbe amaphilisi yikuthi iyabhalwa phandle kwegabha ukuthi yelaphani ,nxa isigulane sibulawa ngumkhuhlane wenhliziyo sizathenga amaphilisi awenhliziyo ngoba ebhaliwe

Imithi yesiNtu nxa ithengiswa ezitolo kulezi insuku ihamba lesilinganiso lapho othela khona nxa sunatha umuthi lo. Asisebenziseni isilinganiso esiqondileyo esisiphiwa ngudokotela.

Ijekiseni isithengwa ezitolo okuthengiswa khona imithi. Nxa isigulane singahamba esibhedlela udokotela afumanise ukuthi ayikho ijekiseni lapha uyabhala phansi bagijime bayeyithenga baphenduke azohlaba isigulane.

Singawabona amaphilisi ezitolo kodwa singabi lolwazi lokuthi amaphilisi lawa asebenzani. Kuqakathekile ukuthi silinde siwaphiwe ngodokotela abayibo abalolwazi.

Imithi ethengiswa epharmacy itshiyene, kukhona obaphakathi kwegabha elimhlophe elibhalwa ngamabala ayisibhakabhaka kubekhona njalo omunye obasegabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza

Kulabo abaqhubukayo emzimbeni kumbe bezizwa belunywa usukhona umuthi olapha umkhuhlane wesikhumba.

Amaphilisi aseyimihlobo etshiyeneyo. Phandle kwebhokisi lamaphilisi izikhathi ezinengi kuyabe kulotshiwe imhlobo walo kwalotshwa lokuthi lenziwe ngaphi iphilisi leli.

Imithi enathwayo ikhona enathwa ngabantu abadala kuphela, yona ileminyaka uyathola eminye ibhaliwe ukuthi inathwa ngumntwana osukela kubanga elingaka kusiya cina kwelingaka. Eminye ihle ibhalwe ukuthi inathwa ngabantu abadala.

Amaphilisi enziwe atshiyana njalo abalesisindo esitshiyeneyo asekhona alamabala atshiyeneyo aluhlaza kwelinye icele abemhlophe kwelinye icele.

Umuthi usufakwa phakathi kwamabhokisi ayehlukeneyo uthola amanye amabhokisi elemibala emhlophe elithanga ebomvu ebhokisini elilodwa

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo akhona amaphilisi abulala amagcikwane emzimbi womuntu abelhona njalo amanye amaphilisi aqeda inhlungu eziziwa ngumuntu

Amaphilisi okulapha ubuhlungu emzimbeni yabantu ayimihlobo etshiyeneyo akhona amaphilisi okuthiwa ngama paracetamol lawa ayabuqeda ubuhlungu.

Amaphilisi atholakala phakathi kwegabha elimhlophe elibhalwe ngamabala awesibhakabhaka. Amaphilisi lawa angamatshumi ayisitshiyagalolunye.

Akhona amaphilisi angalimisiyo ikhanda nxa libuhlungu , amaphilisi la athiwa ngama Panadol , amaphilisi la aba semabokisini aluhlaza

Umuthi uphakathi kwegabha kuqakathekile ukuthi igabha lihlale livaliwe ukuze kunga ngeni amanzi, ilanga, umoya ngoba uyawonakala umuthi.

Amaphilisi asekhona abulala amagcikwane emzimbeni womuntu. Umuntu engagula ebulawa ngamagcikwane ahlezi emzimbeni wakhe.

Uluju esiluthola enyosini lungumuthi omkhulu. Abalolwazi ngezokwenza imithi, sebeluthatha njalo uluju benze ngalo umuthi wokukhwehlela, bewufake embhodleleni emnyama.

Imithi isiyimihlobo etshiyeneyo. Isikhona imithi ebomvu. Imithi leyi ifakwa emagabheni, isebenza ukufafazwa emandaweni ukuze kubulawe amagcikwane.

Ikhona imithi esebenza esibhedlela ehlala emambodleleni amancani imithi le iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngeyani isebenza umsebenzi bani abagulayo bayayisebenzisa

Imikhuhlane yamehlo yelapha ubuguli obutshiyeneyo amanye amehlo ayabe eluma amanye njalo ekhala inyembezi hamba emtholampilo uchazele udokotela indlela amehlo akho akuhlupha ngayo ukuze uthole umuthi oqondileyo.

Imithi ihlala emambodleleni ayehlukeneyo. Imithi yokukhwehlela ikhona ebalombala omnyama eqeda ukukhwehlela.

Umuthi wakulezi nsuku osebenza indlela ezitshiyeneyo uphakathi kwegabha eliluhlaza umuthi lo uvaliwe usebenza imisebenzi etshiyeneyo.

Ayimihlobo etshiyeneyo amaphilisi akhona amancinyane kube khona njalo amaqatha. Amaphilisi lawa ungawadelela ngoba emancinyane kodwa enza umsebenzi omkhulu emzimbeni wesigulane.

Nxa ungatshaywa likhanda hamba esitolo okuthengiswa khona imithi uyedinga amaphilisi ayehlisa ukuhlungu bekhanda. Isikhona ipharasethi iyanceda nxa utshaywa likhanda .

Asekhona amaphilisi aluhlaza ngombala nxa uwakhangele ungawabona uyethuka usucabanga ukuthi ngumuthi yesintu bakhona abangayisebenzisiyo imithi yesintu abajabulela imithi yalezinsuku.

Asekhona amaphilisi asetshenziswayo nxa kungatholakala ukuthi kukhona okungeneliyo emzimbeni womuntu, uyanikezwa amaphilisi ukuthi ethole ukudla lokhu.

Akhona amaphilisi ahlala phakathi kwama gabha, amagabha aba lemibala etshiyeneyo. Eminye imibala ibamhlophe ibe lemizila ibhalwe njalo ngamabala amnyama.

Ayimihlobo etshiyeneyo amaphilisi kusiya ngokuthi ufuna aqedani emzimbeni. Kukhona abulala amagcikwane, kubekhona njalo aqeda ubuhlungu.

Lukhona ugatsha lwezempilakahle olubona ngekhuhlane ye ngqondo bayaba ncedisa abazali kanye labantwana ukuthi bengavikela kanjani imikhuhlane le

Sebekwenza ngensuku zanamuhla abezempilakahle ,nxa kufanele behlabe abantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni ,abasakuthathi mango ukungena ngomuzi ngomuzi ,bayathwala izikhwama zabo ezilemithi babhode behambe bahlaba abantwana

Omama abazithweleyo, sebekhangelwa, behlolwe imikhuhlane etshiyeneyo, ukuze kuvikelwe ingane ezisesiswini. Abantwana bengabelethwa. Labo bayakhangelwa kakhulu. Bancediswe. Kutholakale ukuthi badla ukudla okwakha umzimba.

Umntwana omncane, uyakujabulela ukubala. Engabe engenelisi ukubala amabala, kodwa nxa ebona imifanekiso. Kuyamthokozisa lokhu. Uyazibumbela owakhe umbhalo, ngomfanekiso awubonayo.

Ugatsha lwezokwelapha olugxile empilweni yezingane kusukela ekuzalweni kusiya ebutsheni lwenza ukhankasu. Lunceda abazali babantwana bebahlomisa ngemikhuhlane etshiyeneyo engabulala abantwana nxa bekhula.

Abantwana ababili abazalwa ngesikhathi sinye kuthiwa ngamawele, amawele alomkhuba omubi kungagula oyedwa bonke bahle bagule.

Elizweni laseRwanda impilo yomntwana iyaqakathekiswa. Abantwana bayahanjiswa ezibhedlela bayohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo ukuze inqotshwe.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso etshiyeneyo ngokuqakatheka kwabantwana abancane, bayafaka imfanekiso etshengisa ukuthi umntwana omncane ukhula ngokudlala.

Amajekiseni ahlala phakathi lwambodlela amancani uyavula udokotela ahotshe umuthi lo ngejekiseni yakhe abesehlaba isigulane sesithola umuthi.

Umntwana kathintwa empilweni, ungahlukumezi umntwana omncane ngoba uzidingela ukubotshwa. Abantwana bayanakekelwa kakhulu elizweni laseRwanda.

Abantu sebethanda ukuzithokozisa ngendlela etshiyeneyo bayenza imidlalo yokutshova amabhayisikili bayaphuma ujumo bencintisane okuqakathekileyo yikut bagqoke izigqoko ezifaneleyo ukuze nxa besiwa belimala bengalimali kakhulu

Isikhona imikhuhlane ehlasela abantwana abancane. Kuyadingeka ukuthi odokotela bayihlole imikhuhlane le, balimukise uzulu ngemva kokudinga indlela zokulapha imikhuhlane le.

Ezikolo kulezi insuku kumnandi, abafundi bayakholisa ngoba bayadla ukudla izikhathi ezinengi, phela abantwana bayakujabulela ukudla.

Umntwana omncane nxa ephathekile emzimbeni uyahamba esibhedlela. Engafika esibhedlela uyahlolwa kusetshenziswa umtshina odinga ukuthi uyatshisa kumbe kuyaqanda. Engezwakala etshisa kakhulu bahle babekwazi odokotela ukuthi uphethwe ngumkhuhlane omkhulu.

Umntwana nxa elohluphe ngentamo engabe enyelile kumbe kukhona okumbulalayo kukhona izingcediso ezisebenza ukungcedisa intamo kumbe ukuyisekela

Asekhona amajekiseni avikela imikhuhlane etshiyeneyo. Ayahlatshwa abantu abadala, abantwana kanye labagugileyo ogogo labokhulu.

Umama uthwele umntwana kukhanya umntwana akagqokanga lutho phezulu. Umongikazi ubambe ibhuku lomntwana elesibhedlela, uyakhangelisa ukuthi wahlatshwa amajekiseni wonke na umntwana.

Abezomthetho bayancedisana labogatsha lwezempilakahle ekulondolozeni impilo yengane bayazama ukuvikela ingane ezingozini zemigwaqo

Impilakahle yabantwana iyananzelelwa kakhulu kulezi insuku labo abalobunzima ekukhuleni kwabo ngemikhuhlane ethize bayancediswa ukubana baphile njani layo

Abafundi bengahamba kumfundo yaphansi kulendawo ezitshiyeneyo ezokudlalela bengadlala phandle beqinisa imizimba yabo bedlale njalo imidlalo yaphakathi beqinisa amakhono okuzwa owokulalela lawokukwabelana labanye abantwana

Nxa umntwana engezwa kuhle umbelethe uqonde laye emtholampilo bakhona abantwana abahlukumezekileyo besesebancane isikhona indlela abangancediswa ngayo.

Abafundi nxa besesikolo bayajabula lokhu kuyenziwa yikuthi bayabe behlahlabela bedlala labanye abantwana kwenza ingqondo zabo zihlale zikhululekile.

Bazali asinanzeleleni abantwana ngemakhaya, abantwana sebephelile ngokutsha bangatshiswa ngamanzi, betshiswe lilangabi lomlilo. Kuyingozi ukuhambela duze lomlilo uthwele umntwana.

Abantwana bemfundo yaphansi bayadla esikolo. Lokho kwenza bafunde ukuzidlela bodwa njalo kwenza bathole ukudla okwakha umzimba okutholakala esikolo.

Lukhona ugatsha lwe UNICEF oluncedisa abantwana indawana yonke elizweni laseRwanda. Lapha ugatsha lolu lungabancedisa esikolo lubuye njalo lubancedise kwezempilakahle

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bazinikele ngegazi labo. Ungazinikela ngegazi lakho, liyanceda omunye umuntu. Zikhona izigulane, eziyabe zingaselagazi. emzimbeni. Kudingakale igazi. Elakho lingatshintsha impilo yomunye umuntu.

Abafundi abaqeqetshela ukuba ngodokotela kanye labo mongikazi. Bayafundiswa ezikolo zabo. Lapha befunda bayabe besebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Uzivikele udokotela. Uyesaba ukuthola umkhuhlane ovela kuzigulane. Uvalile amakhala lomlomo, kanye lezandla zakhe njalo zivaliwe.

Udokotela uhlola umuntu wesifazane okhanya elele embhedeni engezwa kuhle. Eceleni kukhona umongikazi laye usebenza esibhedlela bayancedisana lodokotela.

Asisacabangeli imikhuhlane kulezi insuku. Nxa ungezwa umntwana egula kumbe umuntu omdala egula ,uyahamba esibhedlela isikhona imitshina yokuhlola sibekwazi umkhuhlane oyiwo obulala isigulane.

Umtwana uyafundiswa ukugada ibhasikili. Ibhayisikili linzima kakhulu ukulifunda ngakho kuyadingeka ukuthi nxa eqala ukuligada umtwana abanjelwe ngumuntu omdala.

bangene babalihlekana abezempilakahle kusigulane lesi uyahlolisisa udokotela edingisisa ukuthi umkhuhlane ophethe isigulane ngowani

Eluhlwini lwezempilkahle sekutholakala izisebenzi zigoqela omama kanye labo baba. Umsebenzi awusakhethi kulezi insuku, wonke umuntu uselelungelo lokusebenza nomà yiwuphi umsebenzi awufunayo.

Kugaja lwezemphilakahl bakhona abantu abasebenza ukwelula abantu, bebalungise umzimba yabo ukuthi ihlale ihlanzekile njalo igazi ligeleza.

uDokotela uyasihlola isigulane esebenzisa umtshina wakhe. uyadingisisa okungabe kukhathaza isigulane. Uyakhipha impumela ukuthi isigulane sikhathazwa ngamehlo kumbe likhanda

Izisebenzi zezempilakahle zigqoka impahla yesibhedlela zivale imilomo kanye lamakhanda zibuye njalo zigaxwe lapho okubhalwe khona amabizo azo.

ezibhedlela bakhona odokotela abakhona njalo omanjinela abalungisa imitshina nxa isifile esetshenziswa ngo dokotela kulemitshina etshiyeneyo etholakala esibhedlela

Emidlalweni kumele kubekhona okhangela abadlali nxa bengalimala .Umuntu odlalayo engalimala udinga uncedo masinya engakathwalelwa esibhedlela.

Bayakuqakathisa ukudla okwakha umzimba abeze mpilakahle. Izithelo ziyawakha umzimba ziyasivikela njalo emikhuhlaneni etshiyeneyo engahlasela imizimba yethu

Uhulumende uyakhankasa lakumabonakude ekhuthaza abantu ukuthi bathenge amaphilisi ezitolo ezimvumo yokuthengisa .Bayakukhuluma lakuma radio .

Isekhabothini imithi ifakwe ngemihlobo yayo, kulula kothengisayo ukuthi athathe umuthi aqhubele umthengi nxa suthengiwe.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku kumele ihlale ihlanzekile, ngoba indawo engcolileyo iyande ukuba lamagcikwane etshiyeneyo abangela imikhuhlane.

izitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku sezizinengi izitolo lezi ziyenilisa ukuncedisa abantu ngoba akula muthi ongawuswela lapho

Isakhiwo lesi sisedolobheni kubonakala ngendlela okwakhiwe ngayophansi akubonakali inhlabathi lapha kutshengiswa lapha okuthengwa khona imithi.

yonke imihlobo yamaphilisi iyatholakala ezitolo ezithengisa amaphilisi uzulu uyakhuthazwa ukungathengi amaphilisi ezitaladeni asithengeni ezitolo ezilemvumo

Uzulu uyakhuthazwa ukuthenga imithi esitolo lapho okuthengiswa khona imithi ehloliweyo dinga lapho okule khemisi khona duze lendawo ohlala kuyo.

Amapilisi abasema bhokisini etshiyeneyo. Akhona abasemabhokisini amhlophe alembala eluhlaza, akhona njalo abasembabhokisini alombala olithanga.

Uzulu uyakhuthazwa ukuthenga amaphilisi ezitolo ezivunyelwa ukuthengisa, uzulu engathengi amaphilisi esitaladeni kumbe ezindlini zabantu abayabe bewatshontshile.

Phakathi edolobheni kuyatholakala indawo ezitshiyeneyo okuthengiswa khona imithi. Indawo lezi zingaba sedolobheni kumbe zibe semalokitshini.

Kukhona abanye abantu abayabe belunywa enyaweni. Uthole umuntu eseze ebomvu. Kuqakathekile ukuthi umuntu lo avakatshele esibhedlela ayebona odokotela ethole ukusizwa masinyane unyawo lungakabi buhlungu kakhulu.

Imithi isitholakala ezitolo. Izitolo lezi sezifakwe zasabalala zagcwala amadolobho onke ukuze kubelula kwabagulayo ukuthola imithi le.

Kulemithi eyehlukeneyo esetshenziswa ngabagulayo. Imithi leyi ithengiswa ezitolo ezithengisa imithi. Eminye iba phakathi kwamabhokisi kube sokusithi njalo eminye ibephakathi kwamagabha.

Endlini okuthengiswa khona imithi uthola imithi eminengi etshiyeneyo. Kuyabe kulamaphilisi, kulemithi yokugcoba ,kulemithi yokunatha, ibuye ibekhona njalo eyabadala kanye leyabantwana.

Kulamaphilisi ayimihlobohlobo etshiyatshiyeneyo, kulasemabhokisi amhlophe, kulasemabhokisini alithanga besekuba lafakea emabhokisini amnyama.

Uzulu uyakhuthwazwa ukuthenga imithi yakulezi insuku ezitolo ezifaneleyo . Eminye imithiniyabe isingasafanelanga ukuthengiswa isidlulelwe ngamalanga bengayikhipha abalezi izitolo abantu bayayidobha beyeyithengosa ngentengo ephansi ngakho asithengeni ezitolo.

Imithi ifakwa endaweni ezitshiyeneyo. Amanye amabhodlela ayafakwa phakathi kwamabhokisanyana amancane. Amanye njalo amabhodlela awafakwa.

Lapho okuthengiswa khona imithi sibakhona isikhali esisetshenziswa ngumathengisa nxa ebala intengo ikakhulu laba abathenga imithi eminengi kuyadingakala ukuthi ahlanganise kuhle imali yakhona ukuze bebhadale imali eyiyo.

Imithi ifakwe elhabothini kubhaliwe phansi ukuthi umuthi lo ubizwa kuthwe kuyini kuqakathekile ukuthi imithi ifakwe endaweni eziphezulu abantwana abangasoze bafinyelele khona

Kulemithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela imithi le kumele ifakwe emakhabothini lapho abantwana abangasoze befinyelele khona lapho engasoze ithelwe ngamanzi khona

Abantwana kumele badle ukudla okwakha umzimba. Kufanele njalo kusetshenziswe izitshubo ezihloliweyo ezingela magcikwane ngakho zonke lezi izinto sezitholakala ezitolo ezithengisa imithi.

Nxa okuthengiswa khona amaphilisi kufakwe amabhakane izigulane kumbe labo abafuna ukuthenga abasoze bedlule lindawo le. Bazahle bayinanzelele lula.

Isikhona imvukuzane ehlasela abantu besilisa imvukuzane le ibakhona ezithweni zangaphansi bayakhuthazwa abantu besilisa ukuthi bahambe beyehlolwa.

Bathe wathathalala abahlali besigaba, ngoba bebizele umhlangano okhlulu. Umile phambi kwabo umphathi wegaja lwezemphilakahle, uyabacazela injongo yalo umhlangano.

zinengi indlela umkhuhlane ongabonakala ngayo emzimbeni wesigulane isigulane siyathathwa igazi lihanjiswe e lab liyohlolwa kutholakale ukuthi ubulawa yiwuphi umkhuhlane

Nxa abezempilakahle besiya khankasa endaweni ezitshiyeneyo bahamba bethwele imithi yabo kanye lemitshina yokuhlola izigulane abantu bahle bethathe ithuba khonalapho bahlolwe imikhuhlane etshiyeneyo.

Esekhona amalungelo asekela umuntu oyintombazana. Usuthola bonke bevunyela ukwenza imisebenzi okwakuthiwa kudala yimisebenzi yabantu besilisa.

Usubhahile umkhuhlane woqhuqho sebesenza umkhankaso elizweni lase Rwanda kulamabhakane atshiyeneyo afakiweyo abonisa abantu ukuthi bengaphila njani ukuze benqobe umkhuhlane lo.

Asidlaleni indima zethu empilweni abezempilakahle bayafundisa ukuphila kahle thina abantu asilalelenini senze lokhu abezempilakahle abasifundisa khona .

sebakwenza kwajayeleka abezempikahle ukuphuma besuke ezibhedlela behambe emizini lapho okuhlala khona abantu lapha uthola sebefake amabhakane abo bafaka amatafula lezitulo ukuze abantu bebuye behlale bethole ukulatshwa bethole njalo ukufundiswa

Isikhona imidlalo edlalwa ngabesifazana behlangene labesilisa abanye benza imimncintiswano yokugijima lapha bayabe bezama ukuthuthukisa ezempilakahle bezama ukuetshengisa uzulu ukuthi kuqakathekile ukwenza imidlalo kuyehlisa imikhuhlane emzimbeni.

Behlezi amanina kanye labomkabo kuxoxwa ngendlela ezitshiyeneyo ezingasetshenziswa ekuvikeleni ekubeni lengane nxabengafuni ukuba lazo.

Omama bayakhuthazwa ukuhlolwa nxa bezithwele ukuze bengatheleli abantwana umkhuhlane we HIV.Kulebhakane elithokala endaweni ezinengi emtholampilo elithi kungumthwalo wami ukuvikela lokuvimbela abanye ku HIV le Aids. Akubeni ngumthwalo wethu sonke.

Isikhona ijekiseni encedisa omama abangafuni ukukhulelwa ukuthi bevikeleke ijekiseni leyi iyahlatshwa emuntwini wesifazana ihlale okwenyanga ezintathu isebenza

Amaphilisi okuvikela ukuzithwala abalembala emibili. Lawa amaphilisi alembala emibili anathwa ngomama abangafuni ukuzithwala bengamunyisi.

Umama engabeletha esibhedlela kuyathokozisa kuye kuyathokozisa njalo umongikazi kumbe udokotela oyabe embelethisile lokhu kutshengisa ukut umsebenzi wakhe ubelula njalo uyenzakale ngendlela eqondileyo

Abantwana abangamantombazana bayaludinga usekelo lukahulumende . Bakhona abaphuma ngekhaya lapho abangakwaziyo ukubathengela izigqoko zangaphansi kumbe izitshubo zokusebenzisa nxa besesikhathini. Uhulumende uyabancedisa abantwana abanjalo.

Isikhona indlela yokuzihlola igcikwane leHIV. Ulakho ukuthi ungakhulelwa, ungakahambi emtholampilo. Uzihlole ukuze uthathe umuthi ozavikela ingane esesiswini.

omama abazithweleyo bayakudingaukuhlala bejabulile bexoxisana labanye ukuzeakhuleke emoyeni angacabangilutho asibancediseni ukuze bakhululeke

Abafundi abangamantombazane, bayafundiswa indlela okumele beziphathe ngayo nxa besesikhathini. Bayatshengiswa indlela okumele basebenzise ngayo izitshubo abavala ngazo.

Imitshina ehlola omama abazithweleyo ukuthi abantwana bahlezi njani esiswini isikhona. Bomama asambeni siyehlolwa ukuze odokotela basincedise

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukunatha amanzi izikhathi ezinengi bengahamba ukuyahlolwa ngemitshina ebonisa umntwana esiswini kuyabe kumele benathe amanzi amanengi ukuze umtshina lo usebenze ngokuzi khandla okukhulu

Abogatsha lwezempilakahle sebefundisa amantombazane ukwenza izitshubo zabo abazisebenzisa nxa besesikhathini. Bayasebenzisa amalembu ukuthunga.

Umzimba womuntu uyakudinga ukudla okwakha umzimba, abadlali bayakhuthazwa ukudla izithelo ukuze bethole ukudla okuqinisayo.

Nxa uvuka kuqakathekile ukuzelula. Abenza ezemidlalo bayavuka ekuseni, bagijime benze ezinye izinto ezelula amathambo abo.

Benza imidlalo yokugijima kulezi insuku abantu besenzela ukuthi imizimba yabo ibe iqine njalo ilingane kuyakhuthazwa ukuthi benathe amanzi kakhulu ngoba nxa begijima bayaginqa bephelelwe ngamanzi amanengi emzimbeni

Amantombazana kulezi insuku bayathanda ukwenza imidlalo etshiyeneyo. Bafisa ukuba lemizimba elula hatshi ukuba lemizimba emikhulu angani zingulube.

Amanzi ayimpilo akumelanga eshote emizimbeni yethu, abenza imidlalo etshiyeneyo kumele benathe amanzi izikhathi zonke ngoba baphelelwa ngamanzi amanengi nxa beginqa.

Asinatheni amanzi kakhulu emizimbeni .Lokhu kwenzelwa ukuthi umzimba wethu uhlale uqinile njalo ulamanzi .Labana abathanda ukuzixovaxova besenzela ukuqinisa imzimba yabo .Bayakhuthazwa ukunatha amanzi la .

Kwezemidlalo likhona ithala elifakwa isigulane nxa sesithe salimala egcekeni lokudlalela umdlali engalimala uyafakwa phakathi kwaleli thala bembambisane bemkhiphe egcekeni lokudlalela.

Impahla zigqokwa endaweni ezitshiyeneyo ngesikhathi ezitshiyeneyo zikhona impahla zokuzivikela nxa sisenza imsebenzi. Zibekhona njalo impahla zokugqoka nxa sisiyadlala imidlalo etshiyeneyo. Gqoka impahla efaneleyo ngaso sonke isikhathi.

Abasakhulayo sebekuthanda ukuzivoxa emzimbeni. Lokho bengakwenza ngokuzelula kumbe bekwenze ngokugijima. Khona kuqakathekile ngoba kwenza imizimba yabo ihlale iqinile.

Benza imidlalo etshiyeneyo abantu abangomama ukuze benakekele imizimba yabo. Bakhona abangathandiyo imizimba emikhulu ngakho bahlala bezixovaxova.

Kuqakathekile ukwenza imidlalo etshiyeneyo ngoba kuyelula amathambo omzimba .Abadlali bayakhuthazwa ukuthi lapho abadlalela khona kumele kube yindawo ehlanzekileyo engeke ibangele izingozi.

Isikhona imitshina esisetshenziswa yilabo abathanda ukwelula imizimba ukuzi iqine. kuhle ukwenza njalo ngoba kuyabavikela emikhuhlaneni.

Isikhona imitshina esebenza labantu bemidlalo etshiyeneyo. Umuntu sengahamba ayesebenzisa imitshina le, azixove ukuze ephele amafutha emzimbeni, umzimba wakhe uqine.

Bayajabula abemidlalo etshiyeneyo. Usukhona umuthi obancedisayo nxa bengalimala. Umuthi lo uyagcotshwa lapho olimele khona ukuze kuphole.

Udokotela sengasebenzisa i internet ukulapha isigulane esikude le. Abanye odokotela bayasebenza loba bengekho ezibhedlela besendlini .Bayabe besebenza besebenzisa ulwazi lwanamuhla.

Wenza umsebenzi omkhulu kwezempilakahle umakhala ekhukhwini Udokotela ulakho ukufonela isigulane esikude bakhulumisane nge video Beqeda baphanane imithi

Ulwazi lwalezi insuku luyancedisa kakhulu kwezempilakahle. Sesingalalela imkhankaso ephuma kumabona kude. Singayenza njalo imikhankaso ukuze engabonwa ngabanye abantu.

Uyasebenzisa umakhalekhukwini udokotela abuye esebenzise umtshini ukubhala nxa elapha izigulani engalapha eziseduze laye kumbe alaphe ezikude

Incingo seziwenza umsebenzi omkhulu kunengi esingakufunda sikufundisane ngencingo kubuye kulezi insuku sekule internet isincedisa kakhulu abafundi lezisebenzi zempilakahle jikelele.

Izihlahla kanye lezihlahlakazana ziyamila egangeni. Zimila nxa kulezulu elinengi. Ziyenza umsebenzi wabezempilakahle ubelula ikakhulu labo abasebenzisa imithi yesintu.

Izihlahlakazana zihlumile zigcwele indawana yonke. Kuyatshengisa ukuthi izulu liyana lapha. Izihlahlakazana lezi ziyasebenza njengemithi esintwini.

Kulesihlahla esitholakala emagumeni abantu abasilimayo. Isihlahla lesi sikhula angani lutshani, bangakutshela ukuthi siyacecisa kodwa ololwazi ngemithi yesintu uzakutshela umkhuhlane esiwulaphayo.

Utshani buqakathekile. Buyavikela umhlabathi ukuthi ungagugudeki. Nxa izulu lingana kumbe kungaba lomoya, inhlabathi iyagugudeka kudaleke imigelo eminengi. Ngakho asihlanyeleni izihlahla kanye lotshani ukuze sivikele umhlabathi.

Izihlahla kanye lotshani sekuhlanyeliwe kwagcwala indawana yonke .Izihlahla ziyanika umoya esiwuphefumulayo nsuku zonke

Zikhona izihlahla ezihlala ziluhlaza, indawo ezinengi lapho okuhlala kulezulu khona, uthola indawo yakhona ihlala ibukeka izihlahla zakhona azitshi

Izihlahla ezinengi ziyenza amaluba. Amaluba lawa engabe elomsebenzi omkhulu empilweni yabantu. Abalolwazi bayakwazi ukuthi ayalapha.

Duze lezindlu akufanelanga kube lenkotha, izihlahlakazana kumbe utshane. Luyagcina iminyane egcina isibangela umkhuhlane woqhuqho.

Zikhona izihlahlakazana eziphuma lapho okulamatshe khona bakhona abazisebenzisayo lezi zihlahlakazana ukwenza imithi etshiyeneyo enganceda izigulane.

Ayisiyo yonke imithi edingwa egangeni. Eminye imithi siyazilimela sodwa ezindlini zethu kumbe emasimini ethu. Asikhuthaleleni ukulima imithi le.

Zikhona izihlahlakazana ezikhula zinabe phansi zilandele umhlabathi. Izihlahlakazana lezi, ziba lamaluba abomvu. Bakhona abasebenzisa amahlamvu azo kumbe amaluba ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ungathola lapho okuhlala khona abasebenzisa imithi yesintu uyavuma ngekhanda. Uyathola bechayile indawana yonke bewomisa izihlahla zabo. Kungaba ngamahlamvu kumbe amaluba, ngemva kokuba seziwomile bayagiga kube yimpuphu abanye bayifaka ephorijini.

Zikhona indawo esezigugudekile ukuthi nxa izulu lingana amanzi ayageleza ekhukhule inhlabathi yonke. Bahlali bakulezondawo hlanyelani izihlahla livikele umhlabathi wenu.

Abalungusa imithi yesintu akusibo omama kuphela kumbe ogogo bakhona abantu besilisa abalolwazi lungcweleyo ngemithi ye sintu abangahamba beyeyidinga bayilungise

Izihlahla ezilama hlamvu aluhlaza, angasetshenziswa ukulapha imikhuhlane. Uyakwazi ukuwanatha kumbe agigwe afakwe ezilondeni.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni kungathathwa impande zesihlahla zigigwe, zicholwe kumbe kuthathwe amahlamvu, lamaxolo lawo ayasebenza.

Umuthi wesintu okuthiwa lichena ususebenza ukwenza umuthi yokufaka emazinyweni nxa ubulawa lizinyo uyahamba uyethenga umuthi lo ufake ezinyweni

Asekhona amafutha okugcoba izandla, umzimba kanye lobuso ayenziwa ngesihlahlakazana esimila egangeni okuthiwa lichena.

ezinye indlela esingavikeleka ngazo emkhuhlaneni yikudla ukudla kwesintu asidleni imbambayila iyawakha umzimba isivikele emkhuhkaneni zikhona njalo ezinye izilimo ezilinywayo ukuze zisivikele emkhuhlaneni

Isigigiwe imithi yesintu yafakwa phakathi kwamaphepha awesintu uyadinga uswele ukuthi yisiphi isihlahla abalolwazi ngemithi yibo bodwa abangakutshela

Umuntu nxa ekhwehlela kakhulu uselakho ukuthatha amahlamvu esihlahla seguwava ahlanganise lamahlamvu awelemoni abilise kakhulu, anathe.

Isithelo sezingaguquka zibengumuthi singazidla njalo nje ziyangezelela amandla emzimbeni yethu zisivikele emikhuhlaneni ethile.

Izithelo ziyawakha umzimba wethu ziyasivikela njalo emikhuhlaneni kulezithelo ezinjengamahalantshisi zona ziyasinceda ikakhulu emikhuhlaneni wamazinyo.

Imithi yesintu isingatholakala egangeni kumbe siyithole emagumeni ethu into enhle lulwazi ungaba lalo ulwazi ngale imithi kulula ukuthi uyitholile

Umuthi omkhulu ongaselapha ubuye usivikele emkhuhlaneni yikudla ukudla okwakha umzimba izithelo ziyakhuthazwa kakhulu ngoba ziyasivikela emikhuhlaneni.

Abalolwazi ngemithi yesintu, bayayigebha beyidinge. Bezoyilungisa ibe zimpuphu, eminye ibe ngamanzi befake emambodleleni etshiyeneyo. Sebebhala phandle ukuthi ngumuthi obizwa kuthiwe yini, uyelapha umkhuhlane wuphi, ukuze abagulayo benelise ukuzothenga.

Ichena lingumuthi omkhulu kakhulu Ulakho ukulidinga uzolihlanyela egumeni lakho. Liyelapha umkhuhlane wesikhumba. Liyelapha umkhuhlane ophakathi komuntu libuye njalo lelaphe imkhuhlane enyamazaneni .

Bayabhoda bedinga izihlahla ezelaphayo abalolwazi ngemithi yesintu asibancediseni ngokungagamuli izihlahla asilondolozeni imvelo.

Sebekhona abahamba besiya thwasa ,befundela ukusebenzisa imithi yesintu, umuntu ofundileyo uyawu phupha umuthi ukuthi ungaphi eyedinga indawo yakhona eyifumane .

Ichena lelapha imkhuhlane etshiyeneyo kudala belinathiswa inkukhu, khathesi selisetshenzisa ngabantu ukwenza imithi yokugcoba, imithi yokunatha kanye lamanye amaphilisi.

Imithi yesintu isingalinywa emasimini kapha kudingakala umuntu ololwazi ngemithi yesintu engabalalo ulwazi uyayidinga ibemnengi ayilime ayithelele

Abazi ngezemithi yesintu sebesenzela umsebenzi ubelula. Bayahamba iganga lonke badinge izihlahla ebethole impande kumbe abantwana balezizihlahla bazochaya babagige babesebefaka emaphepheni sebethengisa.

Ingaba khona yonke imihlobo yamaluba ejaladini lakho. Lokhu akuncedi nxa ungakwazi imithi yesintu. Asidingeni ulwazi lwe mithi yesintu ukuze sincediseke empilweni zethu.

Abalolwazi ngemithi yesintu bangasebenzisa amahlamvu, amaxolo kumbe impande ukwenza imithi etshiyeneyo. Ulwazi lolu luyatholakala ebantwini abadala abakade basebenzisa imithi le.

Usehlanyelwa emasimini ucucuza ngoba sekubonakele ukuthi ungumuthi oqakathekileyo, sebemlima kwenzela ukuthi atholakala lula.

Sebesilungisela imithi abazi ngemithi yesintu .Bayadinga amaxolo bawawomise, badinge amaluba, badinge impande. Konke lokhu bayakugiga bekufake sekugigiwe.

Amaluba lezithelo sekungaba ngumuthi wesintu oqinileyo njalo olaphayo. Okuqakathekileyo yikuthi sithole indlela elapha ngayo lezizinto.

Amahlamvu ezihlahla asengagigwa acholwe afakwe ezilondeni nxa umuntu elimele , konke lokhu kwaziwa ngabantu abalolwazi lemithi yesintu

Abantu abakwazi ngemithi yesintu bayancedisa izigulane endaweni ezitshiyeneyo. Bayadinga izihlahla bazigige banike abantu abagulayo kumbe babathengisele ezitolo.

Imithi yesintu iyagigwa ifakwe emambodleleni atshiyeneyo. Sebeyenza njengemithi yesikhiwa. Bayayifaka emambodleleni. Uthole sebeyithengisa, ezitolo ezitshiyeneyo. Ulwazi luqakathekile.

Isihlahla senze amaluba amahle. Ungathi usibona ucabane ukuthi sicecisile. Abazi ngezempilakahle abazi ngemithi yesintu bona nxa belibona babona umuthi.

Sebekwazi ukulondoloza imvelo abantu bakithi lokhu kungenxa yolwazi asebelalo ngemithi yesintu selukhona ulwazi ebantwini ukuthi imithi yesintu iqakatheke kanjani

Isilinywa njalo imithi yalezi insuku. Bayakhuthazwa abantu ukuhlanyela izihlahla indawana yonke. Bayakhuthazwa njalo ukulima ukuze bathole imithi.

Kulezi insuku inyanga zilolwazi ngemithi yesintu. Ziyahamba ziyidinge egangeni ziyigige ziyichole. Ziyibeke kahle imithi leyi ukwenzela izigulane zazo..

Abalolwazi ngemithi yesintu sebehamba beyeyidinga beyichaye ithi wathalala iwome ingawoma imithi le sebezayilungisa ngokuyigiga lokuyichola

aisfundeni ulwazi ngemithi yesintu abalolwazi ngale imithi bengalugodli ulwazi kabayabele abanye ukuze isizwe sethu sithuthuke

Asingalahleli amqphepha indawana yonke. Abantu asisakwazi ukuhlala sihlanzekile. Sesilahla ingcekeza lalapha okungafanelanga khona. Nxa kusesikolo, kakugejwe amagodi. Kujikelwe ingcekeza phakathi, kugqitshelwe.